Mumakanyi medumo maita denda rakashata, madhokodheya nana mukoti vakadhloka zvipfeko zvekuvhara miviri yese. Kuitira kuti vasatapurirwa utachivana hwedenda rakashata kudaro.

Vaiswa vese vanokurudzirwa kuti vapote veienda nevana kuzvibhedhlera kuti vabaiwe majekiseni anoita kuti vakure zvakanaka vasingabatwi ngezvirwere zvakasiyna-siyana.

Chakakosha kungwarira utano hwedu mumakanyi medumwo ngekuti mazuvano kune denda riri kuhamba vanohamba saka vantu vanotarisirwa kukarawa nyara dzawo ngemitombo, kuitira kuti varege kubatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana.

Vana vadori dori vanotarisirwa kuti vapote veienda kuzvibhedhlera kuti vaongororwa nanamukhoti kuti vari kukura zvakanaka here kana paine dambudziko vobatsirwa nguva ichiripo.

Vana vadori dori vanobatwa ngematenda akasiyana siyana saka zvakakosha kuti vaiswa vapote veienda ngevana kuzvibhedhlera vaongororwe ngemadhokotera kuti vakure zvakanaka yaamho.

Imi madhodha nentombi mazvizwa ere kuti nyamushi vakuru vezveutano vataura mashoko akakosha ane chekuita nekuchengetedza utano mumakanyi mwedumwo.

Madhogodheya nana mukoti vanodhloka zvidziviriro zvekuita kuti vasafema mweya pamwe chete nekubata hutachivana pavanenge vachita basa ravo. Zvikuru sei kana kwaita zvirwere zvinopararira nekukurumidza kubva pamuntu mumwe kuenda pane mumwe.

Madhodha voye manga muchizviziya ere kuti kugara mizi yedu yakahlamburuka mutombo mukuru. Kumuka mangwanani togeza maoko tisati tarya, izvi zvinobatsira kuti tasabtwa ngezvirwere.

Ibasa ravo vakoti, kutsvaga zviyaiyo zvingashungurudza vapwere, kana vazviona zviyaiyozvo , vope mitombo yakakodzera.

Zvirwere zvino tapukira nekukurumidza zvinoda kuti ana mukoti vapfeke zviovhara miro dzawo nemwiri yavo kuti varege kutapurirana zviwere pvanenge vari pabasa.

Madodha nendombi potai meiende kuzvipitari muongororwe kuti miiri yenyu yakamira zvakanaka ere kana maronzerwa zvekuita kona iyoyo mozvichengetedza mukurarama kwenyu.

Madhokodheya nanamukoti vanodhloka nguwo dzekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana zvikuru sei pavanenge vachivhiya vanhu vane zviyayiyo zvakasiyana siyana .

Bizo rekuti beshamupengo rakapiwa chirwere chakatambudza anhu kwenguwa yakareba. Mazuwa aya waiona madhokodheya naanamukoti vakagxoka vakavhara miri yese kuti vasabatwa ngedenda iri.

Kana tarwara ngemazino ngatiende kuzvibhedhlera tinoongororwa nana mukoti topiwa mitombo yakafanira inoita kuti marwadzo aderere.

Matenda anopararira ngekukasika kubva pamuntu umwe kuenda pane umwe. Anoita kuti vanamukoti nemadhokotera vadxoke nguwo zvekudzichengetedza iwo pavanenge vachita basa rawo peya.

Ma dhokotera nana mukoti vanoita misangano veyi kurukura zvinoitika muma kanyi medu mo vachi tsvanga nzira dzeku dzivirira matenda kuti antu ararame zvakanaka.

Kana mwana mudori dori aidziya mwiri ,vaisa nevaiswa vanokurudzirwa kuenda naye kuzvibhedhlera kondoongororwa nana chiremba pamwe neku donhedzerwa mutombo mukanwa inokwanisa kumubatsira .

Vaiswa vanokuudzirwa kuenda nevana kuzvipitari kuti vabaiwe majekiseni ekudzivirira miviri yavo kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana ,zvikurusei munguva dzino dzekupisa.

Vakoti vanokurudzirwa kupfeka zvinovhara mhuno dzavo kuitira kuti warege kufema mweya ingakonzera kuti vatapurire zvirwere zvakasiyana-siyana zvingauya nevarwere.

Mikhuhlwana yakasiyanasiyana inobata anhu ngekudaro tinofanira kumhanya kuzvibhehlera topota teiongororwa utano hwedu kuti hwakamira sei kana pachidiwa mapilizi tomwa nenguwa.

Zvakakosha kuti vezvehutano vapote veita dhibano kukurukura pamusoro pemafambisirwo avangaita basa ravo mune zvehutano kuitira kuraramisa anhu munyika yakadai kunetsa nezvirwere.

Tinotenda vezveutano varikuisa mapombi munharaunda dzakasiyanasiyana kuitira kuti munhu weshe amwe mvura yakachena kuita kudziirira matenda adai kunesa mazuwa ano.

Vakuru vezveutano vaita mushongano wakanangana nekuvandudza kuvakwa kwezvibhehlera muntaraunda dzakasiyana siyana kuitira kuti vantu vese vari mumabuya vabatsirike pasina muripo wakakura wavanobhadhara.

Mumakanyi medumo zuwa ngezuwa kuzvibhehlera kunenge kwakazara ngevantu vane zviyaiyo zvakasiyana -siyana, vanenge veitsvanga kuda kuporeswa kuti utano hudzokere pakare.

Zvakakosha kuti mashangano akasiyana siyana vapote veibatsirana nevezvibhedhlera kuitira kuti utano hukwanise kusvika kuvanhu vese vese mumakanyi medumo.

Zvakakosha kuti mapombi emvura yakachena, awonekwe peshe-peshe ,kuyitira kuti vanhu vawane mvura yakachena ,sezvo mvura yakachena iriyo inochengetedza utano hwedu.

Zvakakosha kuti vasharukwa vedu, vadoodori tiende navo kuzvibhedhlera topota teiona kuti vaongororwa pfungwa dzawo kuti dziri kushanda zvakanaka here. Kana zvadaro tinozoziva rubatsiro rwavanoda.

Madhodha nendombi, vaisa nevaiswa vese mumakanyi medumo, vanotarisirwa kushanda veibatsirana mabasa epamba pamwe. Azvina kunaka kuti, mai vanoenda kuchibhorani vakabereka mwana kumusana, baba veihamba havo vakaisa maoko muhomwe.

Zvibhehleya zvemumakanyi mwedu umwo zvinogara zvakazara yaamho asi tinoda kutenda anamukoti acho ngekuti vanoshanda ,havambozvitarise zvekuti vantu vakawanda zvakadini apa vanemoyo murefu vachibatsira teshe.

Kurya kuno waka mu wiri ndiko kuno kurudzirwa kuvana ve chikora kuitira kuti pa vanenge vo taticha vanenge vasinga fungi zvekudya nekuti nzara panenge pasina nekudaro zvaka kosha kuti zvikora zvione kuti vana vapihwa kudya kwaka fanira.

Vaiswa veshe vane vana vadoridori kana vabatwa ngegotsorwa vanotarisirwa kuvhara miromo yavo kuitira kuti mikhuhlani urige kubata mwana mudoridoriwo ngekuti unganetseka maningi.

Kumwa mvura yemumarwizi kunokonzera zviyaiyo zvakasiyana-siyana, tinotenda hurumende nekuboora zvibhorani peshe-peshe. Kuitira kuti vantu mumandaraunda vavane mvura yekumwa yakachena.

Mwana mu dori dori uno tarisirwa kupimwa pazvikera mu zvibhedhlera kuitira kuona kuti ari kukura zvakanaka pasina zvi mhinga mupini zvinga kanganisa makuriro ake.

Pasi rese, mapazi ezveutano ari kurwisana nekuti angapedza sei gomarara remuchibereko. Nekudaro madzimai anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhleya ,wonoongororwa.

Zvibhorani zvazara pese pese mumakanyimo, izvi zvinokurudzira utsanana pamwe nekugara zvakanaka. Vana vanokurudzirwa kugeza nyara kana wabva muzvimbuzi.

Kare vanhu vairarama nemvura yekumafufu, asi mazuvano zvibhorani zvazara pese, tinotenda nebudiriro munharaunda dzakasiyana siyana.

Mabandiko ezvehutano anokurudzira vana veshe kuti vadzidze nezvekuchengetedza hutano. Kuti vakure zvakanaka zvisina zvimhinga mupinyi zvizhinji.

Kumwiwa kwemvura yakachena yemuzvibhurani mumakanyi mwedu umo zvabatsira kuderedza matenda muvanhu vakasiyana siyana watinogara nawo.

Mitombo yeana adori dori yakasiyana siyana imwen yakona inoita zvekudonhedzedzerwa apa ichitapira zvekuti mudori dori wacho unoona kuti wakatosunungika kuitambira.

Vanamai munokurudzirwa kuenda nevana kuzvibhedhleya kuti vaongororwe ngemadhokodheya kuti varikukura zvakanaka pasina zvibingaidzo ere.

Mundau dzese vaiswa vanokurudzirwa kuende kuzvibhedhleya nevana vadoridori kuti vaoneke kuti varikukura zvakanaka. Madhogodheya anofara kwazvo kuona vaiswa vakarongeka.

Kana soro rechibanda hambai kuzvibhedhlera tindoona dhokoteya atsvangurudze kuti chii chaita kuti soro ribande. Topihwa mitombo yakafanira inotibatdsira kuti marwadzo apere.

Nedzimweni dzenguwa ndangariro dzangu dzinombaaenda kure yaamho ndeifunga mudiwa angu wakaenda mhuri kwemakungwa. Ukandiona unofunga kuti adzina kunyatsokwana asi ndakatokwanawo.

Mose madhodha nendombi munotarisirwa kunge makahlamburuka. Mei mhanya-mwanyavo kutamba mabhora nekuita zvimwe zvinoita kuti mwiviri yenyu igare yakagwinya, kwete kungogara makaungana kunge zvuru.

Bhaibheri rinoti vaisa idai vaiswa kwenyu sekuda kwakaita kirisitu kereke nekudaro tinotarisirwa kungwaririra vadodori vedu pamwe chete nevaiswa vedu teivachengeta zvakanaka.

Zvakakosha kuti vana vadoridori zviyani vatatiche vakasununguka vaine mufaro zvinoita kuti ndxondo dzavo dzivhurike dzifunge zvakanaka zvinoita kuti vazwisise kunyangwe zvavanenge veidzidza.

Paya patinoenda kuzvibhedhlera madhokodheya anotora mukuwo uwowo kudzidzisa andu pamusoro pezvekukoshesa utano mumakanyi medumo kuitira kuti zvirwere zviite zvishoma.

Zvakakosha kuti vaiswa vange vanenguva yavanopinda mumihlangano veikurukurirana zvinechekuita nekukoshesa miviri yavo. Izvi zvinobetsera chose.

Masuwa ano mumakanyi medu umo varikuangana madhodha nentombi vaiswa nevaisa veikurukura zvine chekuita nemararamiro pamwechete nekuchengetedzwa kwemuviri kuti vagare vakagwinya.

Makurukota anoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda anoti,, "Zvakakosha kuti madhorobha ange achichengetedza pamwe nekukoshesa utsanana, kutira kuti zvirwere zvirege kupararira."

Zvi bhedhleya zvino tarisirwa kunge zvine ndau dzaka hlamburuka uye zvaka faranuka zvino tarisirwa kunge zvakavhurwa mazuva ose kuitira vane zvitenda vano uya.

Mu zvibhedhlera maku wanikwa midziyo yeku hloya zviyayiyo zvaka siyana siyana azvina maturo mazuva ano kugara kumba muviri uchi rwadza ngati ende ku chibhedhlera tino hloyiwa na madhokotera edu.

Kuuya kwemwana mudodori mumhuri chiro chakabakosha yambo asi pamusoro pezvese zvakakosha kuti tipote teienda kuchibhedhlera kuti mwana uyo ahloiwe nemadhokodheya kuti aone kuti akukura zvakanaka.

Kana mwana mudori-dori eichema zvakakosha kuti tiende maye kuchibhedhlera. Aana mukoti voongorora kuti chiichingadai chichi netsa mwana mudori-dorowo

Nyamushi wezveutano vanga vari mumakanyi mwedu muno veironza gwinyiso pamusoro pekuchengetedza utano, pamwechete nekuona kuti makanyi edu akamira zvakanaka, akabati hwee akamhoryoka.

Vana vadoridori vanotarisirwa kubaiva majekiseni anosvika matanhatu kubva pavanenge vaponwa. Saka vaiswa vese munokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera munoonana nana mukoti venyu.

Nzira dzinonanga kuzvibhehlera dzinofana kunge dzakarurama yampho kuitira kuti movha dzinotakura varwere dzifambe zvakanaka pasina zvimhingamupinyi dzinodzitadzisa kusvika ngenguva.

Mu zvibhehlera umu mune basa madhokoteya nana mukoti avana nguva yeku zorora anenge vachindo mhanya veitekaira veikwiza veidzika veitsvaka kuona kuti vanga raramisa sei vantu.

Zvi bhedhlera zvino tarisirwa kunge zvine ndau dzaka hlamburuka dziine zviwanze zvaka faranuka zvekuti vane matenda aka siyana siyana vanouya veyi pindamo veyi tendera muzvi wanzemo veyi detsereka.

Zvakakosha kupota teiongororwa madziso kuitira kuti tichengetedze utano hwemadziso edu, Saka naizvozvo potai meiyenda kuzvibhedhlera mondoona madhokoteya.

Vaisa nevaiswa vano kurudzirwa kuti vapote veienda kuzvibhedhlera veino ongororwa miri kuti yakamira sei kana vasvika ikona vano tarisirwa kuti vataure zveshe vasingavanzi zvimwe .

Muzvibhedhlera munotarisirwa kunge muine mitombo yese inorapa zviyaiyo zvakasiyana siyana nekudaro vantu vanofanira kuenda kuzvibhedhlera pese pavanonzwa mwiri yawo usingaiti zvakanaka kuti vaongororwe nana mazvikokota.

Muzvibhedhlera munenge makazara vanhu vane nhuna dzakasiyana siyana vanenge veida kubetserwa nemadhokotera nanamukoti. Tinotenda madhokotera nanamukoti nemwoyo yavo mirefu pakutidetsera teshe.

Zvibhedhleya inzvimbo dzinofanira kugara dzakahlamburuka uye dzakachengetedzeka kuita kuti vanenge vane zviyayiyo zvavo vange vakachengetedzeka vari mukatimo pasina chinovawana.

Zvibhedhleya zvinosisa kuve zvabahlamburuka zviine zvivanze zvakati mhoryo kuitire kuti nevanosvikapo vanohamba pamadiro vasingatyi kupumhunwa ngematombo.

Tinotenda bandiko rezvehutano rakatiwanisa michini yakawanda muzvibhedhlera zvakatipoteredza mumakanyi medu umo. Zvava kubatsira kuti tiongororwe zviyaiyo zvakasiyana siyana zvingatitambudza chero ipi zvayo nguwa.

Zvakabakosha yaamho kuti madhokodheya naana mukoti varambe veifunda veiwedzera ruzivo kuitira kuti vazoita basa ravo nemazvo pasina zvipingaidzo ngenda yekuti vanenga vakuzwisisa zvavonga veiita.

Mumamisha vemumadhorobha veshe vanoda ruzivo pamusoro peutano ngokudaro zvakakosha kuti vezveutano vapote veyibhuyira pangava pamwepo kana kuti unganidza tokurukura pamusoro pezvingaitwa kuti utano hwedu huyende mberi.

Vezveutano varikuita mishongano mumakanyi medumo veidzidzisa vantu kukosha kwekuchengetedza utano. Kuitira kuti tirege kubatwa ngezviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Kana uchizwa nyota zvakanyanya, kuzwa kuda kurasa mvura pano nepapo, kusaona zvakanaka nekuzwe kuneta ngatimhanyei kuzvibhehlera tindoongororwa nemadhokoteya nekuti dzimweni dzenguwa tinenge teirwara.

Madhodha nendombi vanotatichwa ngezvezvirwere zvepabonde kuti vagone kuzvidzivirira vakure varivana vaneutano kuitira ramangwana ravo.

Zvakakosha mumakanyi medumomo kuti vantu vapote veiungana veikurukura pamusoro pedenda, reshuramatongo, iro rakasiya nherera dzakawanda mumakanyi medumo.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kuva zviinendau dzakahlamburuka uye dzakafaranuka kuitira kuti vane zviyaiyo zvakasiyana-siyana pavanouya havazonyanyi kugara vakabatana veuzodzana matenda.

Zvikwangwani zvakakosha kuti zviiswe pasinde nechibhedhlera kuita kukombidza varwere kune chibhehlera. Izvi zvinobatsira vanhu kuti vasvike pazvibhehlera zviri nyore.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunge zvine movha dzakamiririra kutakura vantu vanenge vasangana nezviyaiyo zvakakura pamwechete pamwechete nevanenge vasangana nenjodzi mumigwagwa. Izvi zvakakosha kuitira kuchengetedza utano.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunge zvine movha dzekutakura vantu vane zvitenda zvakasiyana-siyana kubva panzvimbo imwe kuenda pane imwe. Nekudaro tinokurudzira zvibhedhera zveshe zvitenge movha dzekushandisa.

Mangwana vezveutano vari kupinda mumabuya nemitombo yekuda kubatsira harahwa nechembere dzirimo dzatambura nezviyaiyo asi dzeipandwa nemarenje ekuti dzinokundikana kuenda kuzvibhedhlera.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunge zvakahlamburuka zviine ndau dzekurarira dzakanaka zvekuti unorota uri kudenga. Izvi zvinoite kuti varwere vakakurumidze kupora kubva kuzviyaiyo zvinenge zveiva tambudza.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunge zvine movha dzakagwinya. Kuitira kutwara vantu vanenge vane zviyaiyo zvakasiyana-siyana. Veiendwa navo kuzvibhedhlera munguva dzakafanira.

Zvibhehlera zvinotarisirwa kuva zviine ndau dzaka hlamburuka dzakati twasa zvivanze zvacho kuitira kuti movha padzinosvika dzinofambawo zvakanaka dzichiona pekumira pakanaka.

Zvibhedhlera inzvimbo dzinotarisirwa kunge dzakashamburuka dzine midziyo yakasiyana siyana yekubatsira vanouya vaine zvitenda zvakasiyana siyana zvinenge zvashungurudza miviri yavo.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunge zvine ndau yakakura kuitira kumirira varwere vanouya nezviyaiyo zvakasiyana wanenge wachida mibhedha yekuti vambogara mazuwa mairi matatu weibubuta.

Zvibhedhlera zvino kurudzirwa kuti zvinge zvine ndau dzaka hlamburuka dziine nzvimbo dzeku karawa nyara kuitira kuti nyara dzigare dzakachena kuitira ku dzivirira zvirwere zvaka siyana siyana zvinga tapudzirwana muku batana.

Zvibhedhlera zvinotarisira kunge zvine ndau dzakahlamburuka, zviine mweya wekufema wakamhoryoka kuitira kuti nevanouyapo avazobvi vawedzera kurwara pamusoro pemweya wavanenge vachifema.

Zvakakosha kuti zvibhedhlera zveshe zvinge zviine mabumbiro azvinotevedzera kuitira kuremekedza kodzero dzevarwere pamwechete nekuchengetedze mashandiro avanoita zuwa nezuwa.

Vaiswa vanotarisirwa kugara nevana vadori-dori muzvibhedhlera. Apo vanenge vaine zviyaiyo zvakasiyana-siyana, zvakabatsirwa ngemadhokoteya. Izvi zvinobatsira kuti vapote veiona kuti vana vavo vari kunzwa zvakadini.

Muzvibhehlera munenge makazara mitombo yekubatsira vanhu vanezviyaeyo zvakasiyana-siyana. Vanouya zuva rega-rega vaine donzvo rekutsvanga kurarama.

Movha dzinotakura varwere dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka, dzakabati mhoryoooo, kuyita kuti varwere vange vakachengetedzeka panguwa yavanenge vakatakurwamo.

Maizviziva here kuti zvibhehlera indau dzakakosha yaamho nyangwe madeikoni chaiwo kwasviba mwenje wezvibhehlera haudzimwi. Madhokotera anenge achimbeya eitarira madziso akasuruwara achitsvanga mitombo yakafanira.

Mhatso dzinogara mitombo dzinofanira kugara dzakamhoryoka nekuhlamburuka kuitira kuti vantu vawane mitombo yekushandisa kurapa zviyaiyo zvavanenge vachitambudzwa nazvo vakasununguka.

Ndau dzinogara varwere dzino tarisirwa kunge dzaka hlamburuka kuitira kuti vanenge vaine zviyaiyo vakwanise kugara vakasununguka moyo yavo isinga shungurudzike.

Vakuru vezvekunamata vanokurudzirwa kufambira vane zviyaiyo muzvibhedhleya. Vachivakurudzira kuti vakurumidze kugwinya kubva kuzvirwere zvakasiyana -siyana zvinenge zvichivadzimba.

Denda remadziso rinoda kukurumidzirwa kuenda kuchibhedhleya nekuti ukarinonokera unokwanisa kuzopedzisira usingachaoni zvachose .

Musharukwa zvamunenge murikurwara wani .Simukai mupinde neapa munoona pane chikwangwani apoooo moramba muchirurama nemugwagwa iwoyo unokusvitsai pachibhedhlera.

Vaiswa vanotendwa yaamho ngebasa gurutu revanobata rekuvandudza madzinza edu nekudaro mumakanyi medumwo ngatirwmekedze vaiswa vetinogara navo peya.

Madhokoteya haana zororo muzvibhedhlera vanenge vachikwira vachidzika vachiona varwere kuti muviri yavo irikugwinya ere vanenge vakabata mabhuku veinyora nyora zvinoenderana nezvinofanira kupihwa murwere.

Aliti woye ngenyi kusandimbuyira kuzvibhedhlera zvanyakamwa uno zvarungama yamho unoona mhovha dzazvine ge dzakaita dzakazara kuitira kutwara vatenda vane zviyaiyo zvakasiyana siyana.

Mbatso dzinotengeserwa mitombo yamazuwano yechiyungu, dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka dzine ma kabati akarongedzwa zvakanaka mishonga yakarongwa zviknooneka kunyangwe nevanouya kuzotenga.

Adzisi nguva dzose dzatinotora kapadza kuno chera mutombo mushango mazuano kwane nyumba dzinotengeswa mutombo yechiyungu mitombo inenge yakarongedzwa zvinofadza ndombi dzacho dzinotengesa ungati ingirozi.

Ini kana ndakura ndinoda kuzo rora mukoti nekuti ndinoda kupota ndechi baiwa jokoso kumba ndobva ndagara muviri wangu waka gwinya usina zviyayiyo.

Zvakakosha kuti tipote teienda kuzvibhedhlera nevasharukwa vedu kuti vapote veiiongororwa kuti mwiri yao iri kufamba zvakanaka ere kana vachida mapiritsi vopihwa kuitira kuti vagwinye.

Madhodha nendombi, maizviziya ere kuti kumwe kurya kunoita sekwakanaka, asi kuchitoparadza miviri yedu? Kurya kwaakaita semavhoka, mabhanana, nezvimwe zvakadaro, ndiko kunokurudzirwa nekuti kunovaka miviri yedu.

Kuita dhokodheyaa chipo chinobva kunamusikavanhu, dhokodheyaa akapiwa chipo namwari anooneka nekuva nehanya nevarwere, peshe paanenge eidekaira arimo muchibhedhlera anenge asina zororo kusvikira awana mitombo inodzikamisa marwadzo evarwere.

Kana mwiri yeirwadza pamwe nekupinda chando, zvinokurudzirwa kudxoka zvipfeko zvinodziya ,pamwe nekufuka magumbeze anodziya kuitira kuti tirege kupindwa ngechando

Muzvipitari mune micheni yakasiyana siyana imwe yekuongorora kumhanya kwengazi mutsinga zvakakosha kuti paya pamunowana nguwa muende muzvibhedhlera munoongororwa kuti ngazi irikumhanya zvakanaka ere mutsingamwo.

Madhokodheya anokurudzirwa kuita basa nomazvo vachidetsera vanhu vanezviyaiyo zvakasiyana siyana mukurarama kwavo.

Ndinoda kutenda, kubabonga yaamho vezvehutano vanotiigira mapiritsi nguwa ngenguwa. Pandakarwara ndakawona kukosha kwezvirwere, imiwee! mukawona muntu unoti mapirisi haana kukosha ,wona munhu iyeye unotopenga ,unorware soro.

Imi madhodha nendambi potai muchienda kuchibhedhlera muongororwe kuti ngazi ririkufamba zvakanaka ere mumwirimwo mazuwano azvichadi kundogara pamhatso usingaendi kundoongororwa ngazi kuti iri kufamba zvakanaka.

Wana mukoti wanotarisirwa kunge warinwantu wakasunguka wanobvunzurudza utano hwemuntu hweiita kuti abhuye pachena pasina kuika zvimwe zvingabatsurwa.

Kana mweizwa mushana weibanda ngatiende kuzvibhedhlera tiongororwe kuti chakonzera chii topuwa mitombo yakafanira tibetsereke tirege kurwara mahara.

Vakoti vanopfeka zvinodzivirira nyara dzao paya pavanenge vachitora ngazi remunthu kuti vavheneke kuona kuti zvirwere zvingadai zvichitambudza munhu kuti zvakamira wani.

Madhodha nendombi munotarisirwa kuvhunza mivhunzo kuzvibhedhlera kuti mudetsereke neruzivo rwakadzama pamararamiro amunoita mumakanyi menyu.

Madhokodheya nana mukoti vanotarisirwa kudzoka zvidzoko zvinobatsira kuti vasatapura utachiona mumabasa awo apo pavanenge pachishanda nevanhu pazvibhedhlera zvakasiyana siyana.

Kune utunga umwe wekuti kana ukakuruma unosiya wane mazidikitira kumusana ,zvakakosha kuti uende kuzvigwehlera unondoongororwa kana warumwa neudunga wakadai.

Maimbo zivaere kuti mumwirimedumo mune chiro chakakosha chinozwi itsvo. Itsvo inebasa gurutu rainobata pakuti miviri yedu igare yakamhoryoka.

Zvakakosha kukarava nyara dzedu ngemutombo kuitira kuuraya utachiwana hungangokonzera zvirwere mukati memiiri yedu, saka tinofanirwa kugara tichikarava nguva dzose.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana, inoshandiswa namadhokodheya kuhloya, zviyaiyo zvakasiyana-siyana zvadai kutambudza vanhu mupasi rino.

Mazuwano muzvi bhehlera mane michini dzakasiyana-siyana, dzinobata basa gurutu paku ongororwa mwiri yevantu vane zviyaiyo zvakasiyana -siyana. Zvino kududzirwa kuti ripote tichi ongororwa kuti mwiri yedu ikure yakagwinya.

Muzvibhedhlera mune ndau inenge yakazara michini yakasiyana-siyana, yekuongorora kutangira papfungwa, moyo nemvura dzemumuviri, donzvo riri rekutsvanga pane zvirwere zvatambudza munhu.

Kutaura zvemene-mene zvibhedhlera zvemazuwa ano zvarongeka. Unowana mune micheni yakasiyana-siyana, inoshandiswa mabasa akasiyana, asi zvese zvichivavarira kupedza marwadzo, nekusunungura vanhu vanenge vatambura kwenguwa yakareba.

Patino enda ku zvibhedhleya madhokoteya vanokwanisa kutora mvura dzemu mumiviri vei ongorora kuti mune utachiwana hungadai huchi konzera zvirwere zvaka siyana siyana mu mwiri yedu.

Kugara neutachiwana muropa hakuna kunaka. Ngatiende kuzvibhedhleya tinoongororwa ngazi pamwechete nemvura dzemumuviri nana mazvikokota vakatimirira izvezvi.

Muzvibhedhleya mune ndau dzekuongorera varwere , ndau idzi dzinenge dzine hunyere nyere hwemidziyo inoshandiswa pakuongorora varwere . Ndinotenda mapazi ezve utano nekuita kuti zvibhedhlera zvinge zviine midziyo yakasiyana siyana inobetseredza pabasa.

Mazuwa ano kwane micheni inoongorora zviri muchipfuwa, kunyangwe kusvika kumapapu chaiko. Madhodha nendombi munokurudzirwa kuenda kuzvibhedhleya kundoongororwa kuti utano hwenyu hwakamira zvakanaka here.

Muzvibhedhlera mune mucheni inoshamisa imweni yacho kuti uti zvivhiti vhiti ungasazvizwisisa asi zvese zvinobatsira pakuongorora zvimiro zvemuviri yedu.

Vana mai veshe vane vana vadoridori vari kunzi rumbai kuzvibhehlera zviri pasinde nemizi yenyu vana vabairwe jokoso rekudzivirira gwirikwiti ririkuzi ranesa.

Vaiswa mweshe vekumusha kwangu munokorokotedzwa ngekuti nyumba yenyu yapera kugadzirwa zvino. Tinoda kutenda vebazi rezveutano ngebasa guru revakabata.

Zvaka kosha kuti madhokoteya aongorore kuti mwana ari kufema zvakanaka zvisina zvi minga mupinyi izvi zvino betsera kuti vadodori vakure zvakanaka zvisina zvinova netsa.

Vaiswa vanenge vane vana vadoridori, vanotarisirwa kugara mumhatso dzakahlamburuka dzinofamba mhepo zvakanaka kuitira kuchengetedza hutano hwawo pamwechete nehwewana wadoridori.

Vezveutano vanga vachipembera mumakanyi medumo veipa vaiswa vese vane vana vadoridori machira ekuti vafukidze vana. Izvi zvinotendwa, tinobaazvibonga yaamho.

Vakuru veutano vanotendwa yaamho ngebasa guru ravabata rekutivakira nyumba ichagara vaiswa vedu panguwa iyo vanenge vakatakura matumbu vachida kugara pedo nezvibhedhlera.

Zvakakosha kuti vehutano vapote veipinda mumakanyi medu veibatsira vana vadori dori vane zviyaiyo zvakasiyana siyana. Izvi zvakakosha kuitira kuti vari mumabuya umo vakwanise kusvikirwa veibatsirwa wo nguwa iripo.

Veshe madhodha nentombi vanotarisirwa kunge veiona madhokodheya nanamukoti kuti vadetsereke pautano hwavo kuti vakure vakagwinya miiri yavo pasina zvinovanetsa.

Vaiswa vanokurudzirwa kuramba veienda kuzvibhehlera veindodzidza pamusoro pekukosha kwehutano hwavo saana mai. Izvi zvinoreva kuti mamwedzi woga woga vanofanirwa kupota veienda kuzvibhehlera.

Vana mukoti vanotarisirwa kunge vari vanhu vane rudo nevana vanoisa zvese pamwoyo yavo pakuita basa rawo mazuva ose muzvibhedhlera mwavanenge vari.

Vana vadoro-dori vanotarisirwa kupota veienda kuzvibhedhlera kuti vaongororwe kuti varikukura zvakanaka. Zvakakosha kuti vapote vechidonhedzerwa mitombo yechimanje-manje, kuitira kuti mwiri yavo ikure yakagwinya.

Mitombo yepasichigare yasiyana neyamazuwa ano. Vana vakupihwa mutombo inotapira yekuti vanomwa vachinyemwerera

Pandakatemwa nemusoro ndakaenda kuchibhedhlera dhokoteya vakandihloya vachishandisa pfuti yavo vachitarisa kudziya mwemwiri wangu vakati aaa wanga wapedyo nekufa shamwari.

Madhokodheya nanachiremba vanoshandisa zviro zvakasiyana-siyana mukubata basa ravo muzvibhedhlera pavanenge veibetsera vantu vanezviyayo zvakasiyana siyana mumwiri dzavo.

Mumadhorobha mose munotarisirwa kunge mune ndau dzinogadzirwe mitombo yakasiyana-siyana zvoitira kuti tisaita mitombo yekutenga kunze kwenyika asi tizvigadzirire pachedu.

Mazuwaano akuna chirwere chingahwanda mukati memunthu pese paunosvika kuzvibhedhlera vana chiremba vanokuongorora veishandisa micheni yamazuvaano kuvheneka zvirwere.

Zvibhedhlera mazuvaano zvane michina yakanaka yakasimba inokwanisa kuvheneka miviri yese yeitsvaka pane zvirwere zvekuti kana usina kuvhura muromo wako kutaura chiro michina inokwanisa kubata pane chirwere.

Nzvimbo dzinovhiyirwa vanhu muzvibhodhlera dzinotarisirwa kuti kunge dzakashamburuka dziine mwenje unovheneka zvekuti kana tsinganwe yadonha pasi unokwanisa kuinhonga

Muzvibhedhlera mune simbi dzakasiyana siyana dzinoshandiswa namadhokodheya pamwe chete nana mukoti mukuita basa rawo dzimwe dzacho wakadzitarisa unokona kufunga kuti adzina basa asi dzinenge dzakakosha.

Basa remadhokoteya rakaoma. Muzvibhedhleya munenge mune micheni yakasiyana-siyana. Nezvisimbi zvakawanda zvakasiyana-siyana, asi ivo vanoziva basa razvo.

Muzvibhedhlera mune zvigero neumwe zvisimbi zvakawanda zvisinganzwisisiki asi zvinonzwisisiwa naivo madhokodheya panenge achibatwa basa rawo panenge achibatira nekubatsira vantu.

Muzvibhedhlera munowanikwa midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa ngemadhokodheya, asi chidziyo chimwe chakanyanyokoshe muzvibhedhlera ndepekugarira, chihlaro chadhokodhera chakakosha semunhu anoswera akamira muswere wese wezuva eibatsira vantu, zvakakosha kuti awane nguva yaano mbogarawo pashi.

Nezuro chibhedlera chedu chakatambira michina mitsva, michina iyi ichashandiswa mabasa akasiyana siyana ekuwongorora zvirwere zvanetsa mukanyi mwedu, izvi zvichaita kuti vazhinji vabatsirike .

Mazuwa ano muzvibhedhlera mwaane zvimovha zvidori dori zvinenga zvakasenda mubhedha zvinokwanisa kutakura murwere zveienda naye kwaanenge eida kuonekwa ngemadhokotera.

Mazuvano muzvibhedhleya makuwanikwa muine michini yakasiyana siyana inoongorora zvakavanzika, nekudaro vaiswa vese tinovakurudzire nyamushi kuti vaende kuzvibhedhleya vaongororwe kuti mimba dzavakatakura vanai.

Mazuwano akuna chiyaiyo chakavanzika pamberi pema dhokoteya. Kwane michini inokwanisa kuvona kunyangwe zviri mupfungwa, zviri muropa chaizvo, zvobuda pachena zvowongororwa kuti zvingagadziriswa sei.

Tinobonga vakuru vezveutan varikushanda siku nesikati kuitira kuti muzvibhedhlera muwanikwe muine micheni inoshandiswa kuvheneka ingava ngazi kana muzvipfuva kuona kuti makamira zvakanaka ere.

Zvibhehlera zvamazuano zvinoba jeka yampo kuitira kuti madhokoteya akone kubata basa ravo pasina zvimhingapinyi zvangava kanganisa pakuita basa ravo.

Kana makuvara murenje kumakanyiyo, regai kugara pamba meindogwesha. Endai kuzvibhedhlera mundoona dhokoteya wemakodo. Munobatsirika mukapuwa zvekutsikisa kuti mukwanise kuhamba.

Muzvibhedhlera unoona majekiseni nemapiritsi zvakazara peshe peshe. Apa zvakamirira kubatsira vanorwara ngatiende kuzvibhedhlera hama tibatsereke.

Kuzvipitari kubowanikwe midziyo yakasiyana siyana zvigaba zvemitombo ma jekiseni ekushandisa kubaira varwere vane zviyaiyo zvaka siyana siyana .

Muzvi bhedhlera mune micheni yaka siyana siyana inobata mabasa pakupa hupenyu kuva rwere panguva dzavanenge vachi shungurudzika ngezvi yayiyo zvaka siyana siyana.

Madhokodheya anokurudzirwa kufamba nekabheke kanenge Kane mitombo yakasiyana siyana yekubatsira vanenge vawirwa nematambudziko munguwa dzakasiyana siyana.

Muzvibhedhleya munemicheni, inowongorora zvirimungazi nezvirimupfungwa, kuwona kuti wutano pamwe chete nepfungwa zvakamira zvakanaka here.

Kuzvibhedhleya kune mhando dzezvikero dzakasiyana -siyana dzekupima miviri kuti tizive kuti tirikukura zvakanaka kana kuti pane zvakanganisika mumiri yedu.

Pandakarwara mukoti akatora zvibhodhoro zviviri zvengazi kuti vaongorore kuti chii chakanga chakonzera kurwara tinoda kutenda madhokodheya navamukoti kuti havamiri pabasa ravo.

Tinotenda masangano ezveutano pasi reshe arikuita kuti muzvibhedhlera muvanikwe muine midziyo yakasiyana-siyana. Inobetsera pakuvheneka nekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana.

Mutombo unobairwa ngejekiseni, unokurumidza kufamba uchipinda mungazi, kupfuura maphiritsi anoita zvekumwiwa.

Muzvibhehlera madhokodheya wane pfuti yavo yavonongedzera pamhanza yoratidza kudziya kwemiviri izvi zvinovarabatsira kuti vazive kuti urikurwara zvakadini.

Kana tichishuphika ngemadziso, ngatiende kunadhogodheya wemadziso otiongorora madziso edu kuti anodei, kana zvichikodzera kuti tipihwe maboni-boni totomapfeka.

Kumhatso dzinotengesa mitombo yechiyungu kwakuwanikwa mutombo unorapa moyo asi tisati tatenga mutombo uyu ngatione dhokodheya tibatsirike.

Mitombo yechiyungu chikwaturo pakupedza marwadzo. Asi musati maenda kumhatso dzinotengesa mitombo endai kuchibhedhleya, dhogodheya okubharirai pasi mutombo vakafanira.

Tinobaatenda vezveutano nekuramba vechimira-mira, kuti mitombo yemazuwaano irambe yeioneka, muzvibhedhlera medu pamwe chete nemundau dzinotengesa mitombo yamazuwa ano.

Gore rapera muna ku amba ndaka rwara ndeyi enda ku chi bhedhlera dhokoteya akandi bharira mutombo ndeyi zvika ku mbatso dzino tengesa mutombo ndaka shamisika ndeyi puwa mutombo wakaita kunge bhohlera re doro.

Mitombo yamazuva ano haitambi pakupedza maradzo, ngatimhanye kuzvibhedhlera pese patinenge tanzwa kuradziwa. Madhokotera anotinyorera mitombo yakafanira tobva tananga kunyumba dziya-a dzinotengeswa mitombo tobatsirika.

Mazuva ano kwane mitombo yechirungu inoshanda zvemandoro kwati pakupedza gosorwa ngatisagara mumakanyi medu teikosora ngatipote teihamba kundoona madhokodheya tipiwe mishonga inoshanda.

Mitombo yemadziso inobatsira chose pakuita kuti madziso arege kugara akatsvuka. Ukadonhedzera kaviri kana katatu, unoona patove neshanduko pamadziso acho.

Mitombo inorape zvisasa yakawanda. Ukaenda munyumba inotengeswa mitombo ,unoona yakazara, asi mazuwaano vamwe vaakutora mitombo iyi veizora kumeso kwavo ,kuda kugadzira ganda.

Zvakakosha kuti tipote teiwedzerwe mvura mumwiri mwedu kuitira kuti tigare tiine mvura dzakakwanirana muwiri medu sezvinotarisirwa nemadhokodheya pavanenge vachiita basa ravo muzvibhedhlera.

Mazuwa ano mhatso dzinotengese mitombo yemazuwa ano dzinenge dzakazara zvekuti apana munhu angasvika achishaya mutombo unoenderana nechiyaiyo chake. Takasununguna kuenda kudzimba dzinotengese mitombo tibetsereke nguwa ichipo.

Mitombo yamazuwano yakasiyana siyana imwe yacho yakaita kunge mafuta inotodzorwa kumeso zvese nemumwiri kupedza mapundu kana zvingaka zvingange zvakazare mumwiri wese.

Mazuwa ano mumakanyi medumo, mitombo yamazuwa ano itsaraude ,aiperi yakasiyana-siyana, ichirapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvingatitambudza mumakanyi mwedumo.

Mitombo inopedza marwadzo yawanda mazuva ano asi apasi pese patinofanira kunanga kunyumba dzinotengesa mitombo kana kutenga mitombo inowaridzwa munzira, ngatiende kuzvibhedhlera totanga taongororwa tozopiwa mitombo chaiyo yatinofanira kutenga.

Kuzvibhedhlera mazuvano kunemitombo yakawanda inochengetedza hutano hwemapapu. Pese patinoita gosorwa, ngatiende kuzvibhedhlera madhogodheya otinyorera mitombo yakafanira.

Eya, mitombo yechirungu yakanaka yambo asii inodhura. Inoda madhora akati wandei kuti tikwanise kuitenga. Zvatisiyanei nemitombo iya yepasi chigare iri nyore kuiwana.

Pandakarwara, nemundani ndakayenda kuchibhedhlera, ndikapiwa mutombo wamazuwano. Pasina kana nguwa marwadzo anga atopera, zvekufunga kuti ndanga ndine chiyayiyo, ndanganda tokanganwa, ndakutofunga zvekwenda kubhawa.

Kana mwana mudori dori abatwa ne gosorwa pane kuti tinange ku nyumba dzino tengesa mitombo ngati pfure neku zvibhedhlera uko tinoudzwa chaizvo zvinodiwa pakurwara kunenge kweita mwana wedu.

Mitombo yamazuvano inoshanda yambo pakuderedza marwadzo, ngatimhanyei kuzvibhedhleya tintorerwe mitombo nemadhokodheya toenda kunyomba dzinotengesa mitombo totenga mitombo kuti tipore.

Ini mitombo yamazuvano handinyanyi kuifarira ngekuti ukatora yakawanda unokwanisa kupedzisira waakutorwara zvakare. Asi mitombo yekudhaya kana ukamwa mbuti wese hazvina chazvinokukanganisa.

Mitombo yamazuvano yakasiyana siyana apa inenge yakashongedzwa imwe ine mifananidzo yeshumba pamwe zvinoreva kuti kana ukaishandisa inokurumidza kuoorese marwadzo sekumhanya kunoite shumba.

Mazuaano ,mitombo yawanda kwaane imwe yekuti unokwanisa kuzvipfapfaidza mumhuno wotofema zvakanaka .Saka naizvozvo ngatiende kuzvibhedlera tiwone vana mazvikokota ,madhogodheya edu votipa mitombo yakakodzera.

Kuchaya nekurutsa kwenguwa yakareba azvina kunaka Ngati mhanye kuzvibhedhlera nemurwere awane mukana wekuwedzerwa mvura mumuvuri inenge yarasika.

Kubatwa ngegosorwa kwenguwa refu usingamwi mutombo kwakaipa saka nekudaro ngatimhanye kuzvitora titenge mitombo yechiyungu tibatsirike nguwa ichipo.

Mazuwano kuzvibhedhleya kowanikwa mitombo yakasiyana siyana inorapa zvirwere zvakawanda. Nekudaro, ngatiende kuzvibhedhleya tione vanamazvikokota votinyorera mitombo inoenderana nezviyayo zvedu.

Madhodha haikona kuchengeta zvirwere hambai kuzvibhedhlera tibatsirike. Vanotibharira mitombo yamazuwaano iyo inoshanda yaamho mukupedza marwadzo mumuviri medu toenda kundotenga.

Munguva yeku tonhora kwe kunze vanhu vakawanda vanobatwa ne chikosoro asi tinotenda mazuva ano kuti mitombo ye chiyungu yazara kwese kwese ngatiiende ne uwandu hwedu tinotenga mitombo tirarame.

Kare ko waiti ukabatwa negosorwa waitora mashakani wofukira kuti pamwe ringareruka asi mazuwa ano mitombo yegosorwa yawanda kuzvibhehleya nekundau dzakasiyanasiyana kwainotengeswa ngatimhanye nehuwandu hwedu titenge mitombo.

Mitombo yamazuwano inobatsira yaamho kupedza marwadzo angatibata mumiviri yedu. Nekudaro ngatimhanye kuzvibhedhleya tibatsirike nguwa ichipo.

Mitombo yemwoyo inopedza marwadzo inoonekwa munyumba dzinotengeswa mitombo asi musati magumeyo onayi madhokoteya mobharirwa pashi mitombo inoenderana nekurwara kwenyu.

Zvimwe zviyaiyo zvinokonzera kurasikirwa ngemvura dzemumwiri zvakanyanya. Saka kana muntu asangana ngedambudziko rakadaro anofanirwa kuwedzerwa mvura mumwiri.

Kutambudzwa negotsorwa kwemazuwa mana kuda mazuwano kwane mitombo yechiyungu isingatambi aipedzi nguwa kupedza chirwere chinenge chatonyangarika.

Akiti woye, maimboziwa ere kuti kuchema kwatinoita kwakakosha, misodzi iya ine zvainobatsira mumaziso edu. Kana uchizwe maziso ako kuomarara enda unotenga mitombo yechiyungu inobatsira kuti maziso amire zvakanaka.

Mazuva ano mitombo yechiyungu yawanda. Zvekuti kungozwa parikurwadza ngatimhanyei kuzvibhedhleya toongororwa namadhokotera. Topihwa mitombo yakafanira tozwa kuti hwee.

Mapiritsi anopedza marwadzo awanda mazuva ano ngatiregei kugara panyumba teirwadziwa teirera chirwere kwenguva refu. Hambai kuzvibhedhlera tidetsereke madhodha woye.

Kuoma kwe hupenyu kwaakuvhiringidza nxondo dzewakawanda nekudaro vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera wondoongororwa nxondo dzavo kuti dzakamira zvakanaka here.

Zvakakosha yaamho kuti vaisa nevaiswa vaende kumadhokoteya. Kwavanonodzidziswa nezvehutano hwemumba yemukati, pasati paita matambudziko akanyanya.

Zvakakosha kuti madhokodheya pachawo vawane nguwa dzevanogara pashi veikurukurirana zvine chekuita nebasa rawo. Kuitira kuti rienderere mberi richiitwa ngemazvo.

Maininini vangua vakasimudza mwana mudenga vakati uyu ndiye akaunza mafaro muupenyu hwangu, saka ndichamuti mufaro , zvakakosha kuti vaiswa vese vade vana vavo vachi vakoshesa mazuva ose.

Vezveutano vanokurudzira vanhu kuti vashandise mabhasikoro pakugwinyisa miviri vachifamba munzvimbo dzakasiyana-siyana. Hapasi pese panokurudzirwa munhu kungomhanya chete, asi kuburikidza nemabhasikoro, miviri yedu inogwinya.

Kana muiswa akange apona mwana madhokoteya vanotora mwana omuisa pachipfuva chamai vake kuitira kuti hukama hwuripakati pevaviri hwunge hwakadzika.

Kana ana mhai vaenda nemwana mudori-dori kuchipitari dhokoteya anotarisirwa kupota eitamba nemwana vovo kuitira kuti asununguke. Izvi zvinozobatsira dhokoteya kuti aongorore chiyaiyo chiri kunetsa mwana, mwana akasunungukavo.

Zvakakosha kuti vaiswa vane vana vadoridori vaende navo kuzvibhehlera kuitira kuti madhokotera vaongorore mwanawo vachiona kuti anoda rubatsiro rwei.

Vaiswa vane vana vanotambudzika ngemarenje vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhleya vandoona madhokoteya anoona ngezvemakodo kuti vabatsirike vakwanise kuhamba zvakanaka.

Tinotenda madhokoteya, nebasa guru ravanobata rekiponesa mweya yevanhu vakawanda. Zuva roga roga, vabereki vanouya newana kuti varape.

Zvakakosha kuti mumakanyi medu umo tipote teiungana teidzidza nezvehutano apana chakakosha kudarika hutano nekuti utano ukashaikwa azviiti zvakanaka mukurarama kwedu.

Iya kani manga muchizviziva ere kuti nyama yemuparadondo mutombo. Vana vanokurudzirwa kudzidziswa kuchengeta huku dzechibhoyi kuitira kuti vapote wairya nyama yacho mukurarama kwavo .

Maizviziya ere kuti kurumba mutombo mukuru izvi zvinokurudzirwa nana chiremba wemakodo kuti mwana wega wega ngaawane nguwa yaanorumba izvi zvinoita kuti makodo asimbe.

Zvakakosha kuti vana vechikora vapote veidzidziswa madzimirwo anoitwa moto izvi zvinobatsira kana vachizenge vasangana nenjodzi dzakasiyana siyana dzinenge dzine moto mukati.

Vashandi vemumhatso dzinotengesa mutombo , vanotarisirwa kunge vakataticha zvineudzamu zvine chekuita nemitombo yemazuva ano, kuitira kudzivirira njodzi dzekupa vanhu vane zviyayiyo mitombo isiri iyo .

Kuuya kwemicheni muzvibhedhlera kwabatsira chose pakuita kuti basa rana mukoti rureruke. Sezvo zvese zvavaifungidzira nepfungwa nemaziso avo zvakubuditsva pachena zviri nyore ngemicheni.

Madhokoteya nana mukoti havatambi pabasa .Kana muntu auya ane zviyaiyo zvake zvakamugwimba vanomutora vopinda naye muchibhedhleyamo vomubatsira vaiona kuti dambudziko chinyi.

Zvakakosha yampho kuti madhodha nendombi vadzidzire mabasa emuzvibhedhlera kuitira kuti vazoraramisa vantu muneramangwana rawo apo vanenge vakuita basaro.

Madhogodheya nana mukoti anotarisirwa kudhloka zvidhloko zvinovhara muvirir yawo wese kuitira kuti vange vakazvichengetedza kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana zvikuru sei matenda anotapuriranwa nekukurumidza.

Ukawona madhokoteya adxoka nguwo dzebasa woziya kuti hapachisirina chakanaka pakuitwa basa dzebasa. Tinowatenda madhokoteya edu nokushanda nguwa dzose panoita mukuraramisa vanhu.

Madhokotera ano tarisirwa ku ndxoka nguvo dzino vhara muviri yeshe pavanenge vei shanda mu mumba dzinenge dzine zvarwere vane zviyayiyo zvino pararira vano fanirara kunge vakazvi vhara kuti vasa batira utachiwana.

Nyamushi madhokodheya vaungana veikurukurirana kuti vangapinda sei mumakanyi medumwo .Donzo nechinangwa chawo kuri kutidzidzisa zveutano kuti tirege kubatwa nezvirwere zvadai kutekeshera mazuva ano.

Vabereki ndinoda vantu vanofuratira ini ndinokona gwinyiso ndeiti kana mwana Apedza chikoro zvakakosha kuti apinde mune zvehutano agodzidzira kuita chiremba.

Muzvibhedhlera munowanikwa madhokoteya ane ruziwo pamusoro pekusanganisa mitombo yakasiyana-siyana yemazuwano. Unovaona vakadxoka nguwo dzawo veimhanya-mhanya veibatanidza mitombo.

Mazuwa ano zvareruka taakukwanisa kubata mbozha nhare dzedu tochaira madhokotheya teabhiira pari kurwadza. Vobva vatiudza mitombo yekuti titenge. Ipapo tinobva taenda kuimba dzinotengesa mitombo tobatsirika.

Mu migwagwa muno itika tsaona dzaka siyana siyana tino tenda vana mukoti vane dzidzo yapa musoro yeku batsira avo vanenge vawirwa ne njodzi vari pa mugwagwa.

Ukaona vanamukoti nemadhokodheya vagoka hanzu dzavo woziva kuti hapachina kumira zvakanaka pane wakundovhiyiwa. Vanhu ava vanobata basa rakaoma.

Kuzvibhedhlera kunotarisirwa kunge kune vakoti vakasununguka uye kune musheni yekuonhorora matenda akasiyana siyana angashungurudza muviri yedu.

Madhokodhera anotarisirwa kushanda akadxoka nguwo dzinochengetedza miviri yavo kuti varege kubatwa nezvirwere pavanenge vachiita basa ravo.

Zvakakosha kuti madhogodheya vahambe mumakanyi medu veikurukura nevanhu vakaremara veitsvaga nduna dzawo veinzwa kuti vanoda rubatsiro rwei.

Muzvibhedhlera mune micheni inoongorora zviri mungazi potai muchiendayo kana mazwa panoti n'eu washandi wemuzvipitari vanodakara yaamo kuona vaisa neviswa vanokoshesa muwiri yawo.

Madhokoteya nanamukoti vanoshanda pamwe chete vakabatana mukuderedza nekupedza marwadzo anga tambudza miviri yevanhu vakasiyana siyana.

Mbatso dzinotengeswa mitombo dzinotarisirwa kunge dzine makabati akarongedzwa zvakanaka uye akaoma kuitira kuti mitombo igare zvakanaka kwemene nguwa refu isingakanganiswi nemamiriro ekunze.

Kana vana vadori-dori varwara ngegosorwa, mhanyi kunyumba dzinotengese mitombo yemazuva ano, movatengere mitombo kuti vabetsereke kuti zvivaitire zvakanaka zvikosoro zvipere.

Mhatso dzinotengesa mitombo dzinenge dzaka shamburuka nguva zhinji makabati acho anenge akarongedzwa zvekuti unozwa uchida kudzoka zvakare mangwana. Ndombi dzino shandamwo dzacho iwe dzinenge dzichibata basa nomazvo.

Zvakakosha kuti zvibhedhlera zvemumakanyi medu umu zvibhare pashi mashandiro azvinoita pamwe nenguwa dzavanoshanda kuitira kuti veshe vanouya veirwara vazive kuti vachabatsirika sei.

Zvakakosha kuti nyumba dzinotengesa mitombo yamazuvano dziunganidze mitombo yeshe pamwechete. Kuitira kuti vane zviyaiyo pavanoya veitsvange kutenga mitombo havazofambi vachienda kunzvimbo dziri kure, vachitsvaga mishonga.

Mumaguta mune n'umba dzinotengesa mitombo dzinenge dzakabashongedzwa yaamho. Dzakanyorwa pamimba zvekuti wega unoona kuti ndasvika pamhatso yemitombo.

Veshe vane nyumba dzinotengesa mitombo yamazuwa ano vanobongwa yaampho ngebasa guru revari kuita mumakanyi medu umo kuedza kubatsira vese vane zviyayiyo zvakasiyana siyana kuti vakwanise kuwana mitombo nenguwa yakafanira.

Mbatso dzinotengesa mitombo dzemazuva ano Dzinenge dzine makabati akazara nemitombo inenge yakarongwa zvakanaka zvinomwisa mvura yambo izvi zvese zvinoitirwa kuti vanouya kotenga mitombo vauye vatenge vakasununguka.

Sekuru angu anoronze kuti hai andiryi mutombo yemazuwaano ndinorye mitombo yekare kare hino musi uno vakarwara kwaunde kuzvibhedhlera veisvika ikoko vakazi nadhokodhera endai mundotenga mitombo yechiyungu.

Zvirwere zvisati zvapararira nemwiri weshe ngatimhanye kunyumba dzinotengeswa mitombo yemazuwa ano tobetsereka nguwa ichiripo hama dzangu pane kuzoyeuka bako tanaiwa.

Mhatso dzinotengeserwa mitombo yemazuvano dzinotarisirwa kunge dzakashamburuka dzinemakabati akachena akarongedzwa nemazvo mazita emitombo achiverengeka zvirinyore.

Vashandi vemumhatso dzinotengeswe mitombo vanotarisirwa kunge vakafunda zvine chekuita nemitombo kuedza kudzivira njodzi dzekuti mumwe murwere akapihwe mitombo usiri iwo.

Mitombo yemazuwa ano inofanire kutengeswa mundau dzeshe kuitira kuti vanhu vanenge vane zvirwere zvakasiyanasiyana pavanenge vabva kumadhokodheya vakwanise kutenga mitombo zvirinyore.

Zvibhehleya zvemazuwano zvine mhovha dzakambati twasa dzakaemera kutwara wantu vanenge varwara dzichivaendesa kunzvimbo dzakafanira kuti vabetsereke.

Nyumba dzinotengesa mitombo dzinowanikwa peshe peshe mazuwa ano kuitira kubatsira varwere kuti vakwanise kutenga mitombo vasina kufamba mimango yakakura.

Zvakabakosha yambo, kuvenemuva muzvibhedhlera. Mova dzonodiwa muzvibhedhlera kuyitira kuthwara varwerwe pamwe vevaiswa vanemimba dzinenge dzayibva.

Mundau zhinji dzemumadhorobha munowanikwa nyumba dzinotengesa mitombo yakasiyana siyana kuitira kubatsira vanthu vanenge vane zviyaiyo zvakasiyana siyana kuti vakwanose kuona mitombo inovabatsira.

Mhatso dzinotengesa mitpmbo dzinotarisirwe kunge dzakamhoryoka. Mitombo yose yakarongwa nemazvo kuti chechetere zvinofadza meso. Izvi ndizvo zvinodiwa kuitira kuti vatengi vatengewo nemufaro.

Mumakanyi medumwo tinotarisirwe kunge tine mari shoma shoma yatinobvisira kumabandiko anoona ngezveutano kuitira kuti paya patinenge takuda kundotenga mitombo munyumba dzinotengesa mitombo zvitirerukire.

Kana muntu arwara ngaende kuchibhehlera yonyorerwa mutombo inoenderana nechiyaiyo chake. Tinotarisirwa kuzomuona achienda kumhatso dzinotengesa mutombo dzakazara pese pese.

Tisati yaenda kuimba dzinotengesa mitombo yemazuwano tinotarosirwa kutanga tanoona madhokodheya otibharira pashi zvatinofanira kutenga zvinoenderana nezviyaiyo zvedu.

Pandakarwara ndakasvika dhokodheya waka ndihloya kandibaya jokoso rairwadza nanhasi handizvi kanganwi asi ndakazobveyo ndagwinya.

Kupota teitora masakani emumbuti yatoziya totswa muduri toisa mumvura topota techimwa pavhiki roga roga zvinotibatsiara kuchetedza utano hwedu

Dzimweni dzenguva vezveutano vanohamba mumakanyi medumo, veibatsira vantu pachena zvisina muripo. Izvi zvinobatsira vaya vane dambudziko rekufamba kuenda kuzvibhedhlera pamwechete nevanenge vasina mari.

Mazuva ano havasikubuda mumakanyi medumo vezveutano, veidzidzisa, donzo nechinangwa chekukosha kwehutsanana nekuzvichengetedza kubva kumatenda akasiyana-siyana adai kushungurudza ntaraunda.

Ndichikura ndaifunga kuti jekiseni hutsinye asi ndakazoona kuti vana mukoti vano ziva basa ravo jekiseni rinoita kuti nwana akure zvakanaka .

Kuwanikwa kwemitombo inodzivirira kupararira kwezwirwere zvapabonde, idanho guru rakakosha mumakanyi medu, nekuti zvinoderedza huhwandu hwevanhu vanobatwa ngemukhuhlani.

Zvakakosha kuti vezveutano vahambe mumakanyi veifundisa vantu pamwechete nekurakidza vantu mitombo inenge ichangobuda izvi zvinobatsira vanhu kuti vantu vaziye kukosha kwekuenda kuzvibhehlera.

Zuro ndizuro vakauya muma kanyi medumwo veironza gwinyiso pamusoro pekukosha kwekuchengetedza utano, vakati vandu veshe vanotarisirwa kumuka mangwanani veimhanya kuitira kugwinyisa marenje.

Kweduyo nhasi kwanga kune mushangano, kwayi zvakakosha kuti tichengetedze utano neutsanana mumakanyi medumo kuitira kuti tisabatwe ngezvirwere zvakasiyana -siyana zvinotitambudzaa.

Zvakakosha kuti vezvemitemo vapote veiongorora mitombo inotengeswa, kuitira kudzivirira vatengi vangangodaro vachizotengeserwa mitombo inenge yapera simba.

Zvakakosha kutachita ngezvehutano, kuitira kuti madhodha nendombi vakure vachiziva kukosha kwekuzvichengetedza pamwe nehutsanana.

Vezveutano vanopinda mumakanyi medumo veikurudzira vanhu kuti kumwa mitombo chete handiko kunogwinyisa mwiviri. Asi kumwanyavo nekubata zvakasiyana-siyana zvinoita kuti makodo asimbe.

Nhasi mukanyi medumo, manga mune mushangano wezveutano kwai tinofanire kuti tigare takamhohloka teikarawa nyara dzedu teishandisa mitombo.

Nhasi mundau yedu madhodha nendombi zvaungana kuti tigoverane kuchengetedza utano mudzimba dzedu, kuti zvirwere zvirege kutambira pedyo nesu.

Mumakanyi mwedu umwo munoonekwa mweiguma vantu vezveutano veidzidzisa kuti tingwarire matenda akasiyana siyana angadayi echida kushungurudza miviri yedu.

Kugeza maoko ngemutombo kwakakosha ngekuti kunouraya utachiwana hungakonzera zvirwere zvakasiyana siyana, ngatipote tichiita tsika yekugeza maoko nguva dzese.

Madhodha nendombi vanombofambira vanthu mumizi wachidzidzisa kukosha kweutsanana nekuzvichengetedza nekugara mizi yedu yakashamburuka.

Kare kare vaiswa vaizvare mapatya vaifa, asi mazuwano vakurarama tinotenda nekuda kwezvi bhedhlera zvavako zvinochengetedza utano hwamadzimai.

Vaiswa nevaisa vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kuti vaongorerwa nemadhokoteya kuti muviri yavo yakamira zvakadini izvi zvinobatsaira kuti zviyayiyo zvirege kuramba zveiarwadza zvichisvika patanho akashata.

Varikuhamba mumakanyimo vezvehutano veitsvanga vanhu vane zviyaiyo zvakasiyana siyana veivabatsira kuti vagare vasina zvinobatambudza mukurarama kwawo.

Mumakanyi medu umo mazuwano blonde risina kudzivirirwa arichakurudzirwi ngekuti kune zvirwere zvakawanda, saka ngekudaro wangu wainofanirwa kushandisa mabutiro kuti vasabatana nezvirwere zvakasiyana siyana.

Zvakakosha kuti madhodha nendombi, zvibatane zveikurukura nekukurudzirana pakuchengetedza utano, munharaunda yatinogara. Izvi zvinoita kuti vanhu vese vazive kukosha kwekuchengeta hutano.

Vana vechikora chepazasi, vanotarisirwa kutaticha mazuwa ose uye nemoyo wese kuitira kugadzirira hwaro hwawo hwehupenyu kuti hunge hwakasimba.

Vezveutano varikuhamba mumakanyi medumo veidzidzisa pamusoro pegomarara rechibereko veitaurira vanaamai kuti vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera kunoongororwa.

Vaiswa vanotarisirwa kubongwa pamwe nekuremekedzwa nebasa guru ravanoita rekuwandudza madzinza azvisi nyore mutoro wavanotakura kwemwedzi mipfumbamwe.

Nyumba inowakwa ngewairi . Ngekudaro vayiswa neaaisa vanokurudzirwa kukurikurirana vei ronzerana ntuna dzinenge dziri mukati memoyo yawo.

Madhodha nendombi vanokurudzirwa kuramba veitsvanga ruzivo pamusoro pedenda reshura matongo rakapedza vanthu vakawanda kuti vangwarire vakone kuchengetedza upenyu hwavo.

Zvakakosha kuti vaiswa va wirirane vapote vachi kuvirana ruzivo pamusoro pe kukosha kweku chengetedzwa kwe miviri yavo pamwe chete neku kurudzirana kuenda ku zvibhedhlera kunotora rubatsiro rwaka siyana siyana.

Mazuvano vanhu kuenda kun'anga veipomerana mhosva kana nyaya yembereko yanesa kupedza nguwa. Madhodha nendombi wanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera vondodzidziswa ngemadhkoteya zvine chekuita neimba yemukati.

Vana mai veshe munokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kundoongororwa kobara vemuchibereko vana chiremba nana mukoti vanoenda vakakumirirai kuti Vakubatsirei.

Vaiswa vane basa gurutu ravakapihwa naMusikavanhu rekutakura dumbu kwemwedzi mipfumbamwe. Vamwe vanenge vachingorutsa vamwe vachingosvipa, Dai Mwari avabatsira.

Ndombi dzinoda rubatsiro hwakanyanya nezvehutano pamwe chete nedzidziso yakakwana kuti vakure vane ruzivo nemararamiro akanaka muhupenyu.

Pamudhibano wakaitwa dhokoteya akatakura kuti kurumba kwakanaka kunoita kuti miviri yedu igare yakasimba. Vantu veshe vemukanyi medu vakakurudzirwa kupota veirumba.

Kumuka mangwanani teirumba kwakanaka pakuti kunogwinyisa mwiri yedu yogara yaka mhoryoka kuitira kuti tisabatwe nezviyaiyo zvakawanda zvinovata vantu vasinga mhanyi mhanyi.

Muzvibhedhlera mazuwa ano maakuwanikwa michini yakasiyana-siyana, yekuhloya zviyaiyo zvingadai zveititambudza. Ngatipote teienda kuzvibhedhlera, tindohloyiwa ngemadhokodheya naana mukoti.

Zvakosha kuti tipote tichienda kundau dzinodzidziswa vantu kugwinyisa miviri yavo. Izvi zvinota kuti tsinga dzedu dzigare dzakatwasanuka zvobva zvabatsira kuti tirenge kubatwa ngezviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Kuongorora kwakaitwa ngemadhokoteya kwakaburitsa pachena kuti veshe vadodori nevasharukwa vanofanirwa kupota veimhanya kuitira kusimbisa mwiri yavo.

Madhodha nendombi vanokurudzirwa kunge vane ruzivo rwezvekugwinyiswa kwemiviri, pamwe chete nekubatsira vanenge vatambudzwa netsinga dzinenge dzaomarara, mumiviri yavo.

Imi madhodha nendombi, manga muchizviziya here kuti kana moyo ukaputirwa nemafuta akawanda, unotadza kuzoshanda zvakanaka. Saka naizvozvo, tinofanirwa kupota tichimhanya kana kutamba bhora, zvinoita kuti mafuta ari mumwiri medu atsve, apere.

Paya pamunenge muchimhanya, potai muchimwa mvura yakawanda. Izvi zvinobatsira kudzoreredza mvura inenge yarashika mumuiri yenyu pamunenge muchimhanya paya.

Madhodha ne ndombi vanokurudzirwa kumhanya mangwanani ega ega kuitira kasimbisa muviri yavo kuti varege kubatwa nge zvirwere zvaka siyana siyana zvinga zova tambudza vakagara vari ndonda.

Kana muviri isina kutimhoryo torai bhomukabe mweirumba rumba izvi zvinobatsira kuti ngazi imhanye uye makodo agwinye mumuviri.

Baba vangu vaigaro rinza kuti zvakakosha kuti madhodha amhanye mangwanani ega ega kuitira kuti miviri yavo igare yakagwinya varege kubatwa ngezviyaiyo zvakasiyana siyana.

Kumhanya, kusvetuka, kutamba bhora pamwe netsiva zvinokurudzirwa pakusimbisa miviri yedu kuti tigare takagwinya zvitenda zvotambira kure nesu mukurarama kwedu.

Madhokoteya anoronza gwinyiso eyitaurira antu kuti kumwe mvura kwakakosha pakuti kunoita kuti miwiri igare zvakanaka yakatakazika.

Chiremba wezve makodo kunokurudzirwa vese madhodha nendombi kuti vamuke mangwnani vachimhanya ndizvo zvinosimbisa mitezo zvinosimbisa marenje kuti agare akagwinya.

Kugara tinemarenje nemaboko anorwadza zvinokombe kuti hatisi kumatwasanudza nekumhanya zvakakwana Kumhanya nekutwasanudza mavoko nemarenje zvinobatsira pakusimbisa miviri yedu yogara yakamhoryoka.

Muzvipitari mune midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa nama dhokodheya naanana chiremba pakurapa vantu vane zviyaiyo zvakasiyana-siyana zuva rega- rega.

Imwi arumbwanemi mwanga mwechizviziya ere kuti mazuano uri mumhatso mwakomwo, unokwanisa kutaura nadhokodheya ukabatsirika uchishandisa nhare- mbozha yako.

Mazuva ano kwaane michini yakasiyana siyana inobata mabasa akawanda mukuraramisa vantu zvakakosha kuti tipote teienda kuzvibhedhlera tichiongororwa nemadhokodheya

Ndakange ndarye nyimo mundani kwakuchirwadza, ndaenda kuchibhedhlera paya, dhogodheya akati rarai apa . Wakatora michina yamazuvano, kwakundivheneka, zvandakaona zvakandishamisa.

Manga muchizviziva ere kuti mazuwa ano tirimo mumakanyi medumo takukwanisa kupota teizviongorora muiri yedu kuti yakamira sei teikurukura nana chiremba kuti tibatsirike tiri mumbatsomo.

Mazuwano urimumhatso mako unokwanisa kubhuya uchireketa nadhokoteya kuburikidza nenhare mbozha munokurukura uchitsanangura kutwara kwako uchitobatsirika.

Pandakarwaya ngezino, ndakapota kuseri kwemba kwakuchera mudzi wemuti ndikabatsirika zino rangu rikanyarara nanhasi handiziye kurwadza kwaro zvakare.

Kana usina ruzivo rwakakwana unogona kufunga kuti miti yemushango ngeye kugota basi kuita huni. Asi mushango munovanikwa mitombo yepasi chigare inotorapa zvirwere zvakasiyana- siyana.

Imwe mitombo yepashi chigare kana wakainingira unofunga kuti pamwe angori maruwa asina zvanobatsira asi ukaswebera pedyo unozoona kuti yakakosha ine zvainobatsira mupenyu hwedu.

Mazuwano kana pambatso pako pane mbuti usatemba mbuti uwowo ngekuti unokwanisa kunge unokwanisa kunge uri mutombo unozokudetsera munguwa dzinotevera kana wasangana nezvirwere zvakasiyana siyana.

Hupfumi watiinahwo mumakanyi medu mitombo yepasi chigare mitombo iyi tino fanirwa kuyikoshesa toishandisa mukurapa zvirwere zviri kushungurudza vantu mazuva ano.

Aigara eizvironza umwe muisa kuti inini basa rendinoda kuita ngerekutengesa mutombo wepasichigare. Hino mazuwa ano pamuzi pake pazara mitombo yona iyoyo yayekutengesa ichibatsira antu.

Mitombo yepashi chigare yakakosha imwe yacho tinokwanisa kuitira teidyara pamikova kuitira kuti inge iri pedyo kuitira paya patinenge tarwara tokwanisa kuirya.

Madhodha nendombi, hambayi mumashangomwo nechipadza toti poroporo tochera mitombo inokwanisa kutibatsira muzviyayiyo zvakasiyanasiyana zvatinenge tinazvo. Azvisi zvese zviyayiyo zvinopedzwa ngemitombo yechiyengu.

Pandakarwara sekuru angu akapota kuseri kwe mhatso vakauya nemashakani matatu vakati muzukuru tsenga tsenga uyu ndiwo mutombo wemundani .

Mitombo yepashi chigare inogwinyisa mimwiri inokurudzirwa kumadhodha nendombi Kuitira kuti makodo awo agare muimba pamwe chete nekurwisa zvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yechianhu yakasiyana siyana imwe yakona unokwanisa kutoisima pachivanze kunge maruva asi iwe uchiziya hako kuti inokwanisa kuzokubatsira ngeimwe nguwa

Tinoda kutenda baba vangu vaindiratidza mitombo yakasiyana siyana nhasi uno ndave shasha ndinoziva kuti ndikatora mashakani emuti ndikabatanidza nezvizvi ndabatsirika.

Mu makanyi medumo tino kurudzirwa kuramba tei fundisana kukosha kwe miti ne mitombo yemu masango izvi zvinoita kuti ikwanise ku batsirawo vana vedu kuti vakure vane ruzivo hwe mbiti ye musango neku kosha kwayo.

Imwembiti yamunoti michero itori mitombo inorapa zviyayiyo zvakasiyanasiyana mumwiri mweanhu ,saka madhodha nendombi ngatirye miti iyi.

Wantu weshe vanokurudzirwa kufarira mitombo yepashi chigaye ngekuti iyi mitombo inobatsira pakuti miwiri yedu igare yakamhohloka chaizvo.

Zvakakosha kuti tipote teigara nemitombo yekudhaya mudzimba dzedu izvi zvinotibatsira kana tasangana nezviyaiyo todetsereka tisati tarumba kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinte.

Ongororo yakaitwa inoburitsa pachena kuti mitombo yekudhaya inoshanda pakurapa zvimwe zviyayiyo nekukurumidza kupfuura mitombo yamazuvano.

Maizviziva here kuti mitombo yekare iyi ndiyo yakunasirwa kwane vanhu vane hunyanzvi vakuitora vonxonda nxonda kuisa mumagaba vakuinasira zvimwe zvinhu.

Muchero yakaita semaranjisi inokurudzirwa kuti tipote teirya kana katatu pamwedzi. Zvinoitira kuti miviri yedu isabatwe ngematenda akasiyana siyana .

Mazuvano kwane madhogodheya akatachita zvine chekuita nemitombo yepasichigare warikuuya mumakanyi medumo wachitora masakani yemiti yakasiyana siyana woitswanya tswanya woisa muzvigubhu.

Anhumwi mitombo yepasi chigare yakakosha mitombo yemazuvano yamunoona yakazara munyumba dzinotengesa mitombo dziya inobva mukugadzirwa nemitombo yepasi chigare iyoyo.

Mazuwano kuona mutombo wepasichigare zvakunesa. Mitombo iyi yakuchengetedzwa zvakanyanyisa neavo vanoziya kukosha kwayo. Saka pamuzi pako pane mutombo wakadaro ngauchengetedzwe hama dzangu.

Sekuru vakati muzaaya ndinoronze gwinyiso uya ndikukombidze mitombo nekukosha kwayo uone kubatsireke mukati meupenyu hwako ini ndakazoona kuti zvokwadi mutombo yepasi chigare yakakosha.

Mimwe mitombo yekudhaya wakaitarisa inoita kunga zviro zvemanga manga asi ukaswedera pedyo ukatemha mashakani ukamaisa mukanwa ukati chwawu chwawu unonzwa kuti iya zvinhu zvinotobatsira muutano.

Mazuwano kwane mitombo yakasiyana siyana yekuzora kuitira kugadzira ganda pamwe chete nekupedza zvisasa zvingadai zvichititambudza mumakanda medumo.

Potai meinyika masakanai emitombo mumvura mwe wacho moisa mumaturi motsonda tsonda kuitira kuti mubatsirike kana mamwa mvura iyoyo kwemazuva matatu inokubatsirai.

Ukasvika muzvibhedhlera nyamashi unoona mabhotoro emutombo akamira mumureza kumirira kuunza zororo mumwiri wakachena kuti nemarwadzo.

Mitombo yepasi chigare inosanganisira gavaka neimweni, mazuwano yakutorwa yomenywa yothondwa-thondwa yoiswe muzvigaba ungazoziya kuti ndiyo.

Mitombo yepasi chigare yakanaka nekuti imwe yacho unokwanisa kutoitswa muduri wapedza wotoibika semuriwo paunodya muriwo uchinakirwa unenge uchitorapwa.

Zvakakosha kuti musha mumwe namumwe unge uine kaduri kekupota tichitswa mashakani nemitombo yepasichigare izvi zvinotibatsira patinenge tasangana nezvirwere zvakasiyana -siyana.

Mitombo yekare yepasichigare yakanaka kupfuura yechiyungu nekuti inowanikwa zvirinyore mumashango umwo, kutora kapadza chete koro koro watoiwona.

Tinobonga yaambo kuuya kwemitombo yechimanje manje asi ngatisakanganwa mitombo yedu yekare yepasichigare nekuti mitombo inobatsira zvakanyanya tisati tatsvaka mitombo yechiyungu.

Vaisa nevaiswa vanokurudzirwa kuzivawo mitombo yepasichigare mumwe hawo kana miiri kuitira kubatsirika kan tasangana nezviyaiyo zvakasiyana siyana tiri mumakanyi mwedumwo.

Mbuya vangu vanorima gavakawa, vanorichengetedza yamho, vanoti gavakawa rinorapa zvirwere zvehuku, rinorapazve zvirwere zvavantu, uye rinoshandiswa kugadzira kumeso kuti kusare kwati kwamhoryo.

Pamuzi pedu takasima mitombo yekudhaya kuti itibatsire kupedza zviyayiyo zvanga zvanesa pamuzi pedupo. Hino mazuwaano ,vantu vese vemuntaraunda ,vakutouya kutsvake mutombo.

Veshe vakabarwa kare vanotenderana neni kuti mitombo yekudhaya inoshanda zvakanaka pakupedza zviyaiyo zvingatitambudza mumiviri medu, saka ngatichengetedze masango edu kuitira kuti mitombo iyi irambe iriko.

Vemuzvikoro zvapadera vanoita nezveutano varikupota vachipinda mumakanyi medu veitora mabhomboti kuti vamaongorore kuitira kugadzira mitombo yechizvino zvino

Mitombo yekudhaya inoshanda chose pakupedza zviyaiyo zvadai kutambudza vantu pasi reshe. Saka nekudaro ngatipote teisima mitombo yekudhaya mumizi medu.

Mimwe mitombo yechiyungu kana ukaimwa paunomuka mangwana kuseni unokwanisa kumuka une bhabharasi. Asi mitombo yepasi chigaye haina zvese izvozvo, unotomuka vakamhoryoka uchibata mabasa ako pamhatsopo.

Madhokodheya arikuhamba mumakanyi medumwo eireketa kuti pamba pega pega panotarisirwe kunge paine mitombo yechivanhu yekudhaya dhaya inenge yakasimwa kuitira kubatsiridza kana paita zvirwere.

Vaisa nevaiswa vanokurudzirwa kupota veipinda mumashango veitsvanga mitombo yepasichigare ingavabetseredza munyumba dzavo dzemukati kuitira kuti zveshe zvifambe nemazvo.

Mitombo yekudhaya dhaya yakakosha inobatsira chose kuitira kupedza zviyaiyo zvingatambudza mumwirimwo saka nekudaro hapana munhu anotarisirwa kuramba mitombo yekudhaya nekuti inotibetsera chose.

Mitombo yechiantu yakanaka ngekuti inorape zviyaiyo zvakasiyana siyana asi patinenge taakutema mashakani emitombo yechiantu ngatingwarire kutema marwaivhi.

Manga muchizviziva here, kuti patinobika miriwo paya, tinenge tichitogadzira mitombo inorapa miviri yedu, kuti igare yakamhoryoka yaamho.

Mitombo yepashichigare yakakosha. Tinofanirwa kumwa mitombo iyi nguwa nenguwa kuitira kuchengetedza hutano hwedu. Hapasi peshe petinofanira kumhanya teiende kuzvibhedhlera.

Mitombo yechiandu yakakosha yambo mitombo inokwanisa kuoneka zviri nyore zvekuti kunyangwe ava vasina ndarama vanokwanisa kutora chipadza vochera vobatsirika vachimirira kuenda kuzvi bhedhlera.

Makavaonavo ere kwenyu vaikuhamba mumakanyi menyumo vezveutano. Veiringira mitombo yechivantu veitora mashakani embiti akasiyana-siyana, vachienda kundoivheneka.

Mashakani emugwavha anobatsira yaamho pakurwisa denda regosorwa, saka tose tinofanire kumatsvanga pose patinokosora kuti zviite zvakanaka, tirerukirwe.

Mitombo yekudhaya inowanikwa mumashangomo, yakasiyana-siyana. Imwe yacho inotambarara kunge mutikiti. Imwe yacho inokura ichienda mudenga, asi yeshe inobatsira pazviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Zvimwe zvimbiti zvemushango zvinoita kungezvemanga manga asi zveibatsira pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Ngatipote teipinda mumashango neana edu teiaratidza mitombo yepasichigare.

Mitombo yechianhu yakasiyana siyana. Imweni mitombo ngeyekutomwa masakani, imweni tinomwa midzi kuitira kusimbisa miviri pamwe nekudzivirira miviri yedu.

Mundau mwega-mwega mune mitombo yechiantu, inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Saka vechidoko vanokurudzirwa kuti vadzidze ruzivo rwemitombo yepasi chigare kuti vagoishandisa mukurarama kwavo.

Gavakava mutombo wakanaka kumakanyi kwedu tinokurudzirwa kusima gavakava munharaunda dzatinogara kuti ritibatsire mune zvakasiyana siyana. Gavakava rinobatsita kunyangwe kune vanochengeta huku rinobatsira pakurapa zvirwere pamwechete nesuwo vantu rinobatsira kutirapa .

Gwakawa mutombo wakakosha rinoshanda kunyangwe pakurapa zvipfuyo, huku, mbudzi dzinobatsirika kuti dzikure zvakabanaka nesuwo vantu rinotibaysira kwazvo kuti miviri yedu igare yakamhoryoka tisina mundani munotitambudza.

Arumbanemi mwaiziya ere kuti mitombo yemushango inobarsira pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana, matenda atingasangana nawo mukurarama kwedu ese anopedzwa ngemitombo yemushango.

Pasi rino rine mitombo yakawanda yakasiyana siyana imwe yacho inorapa zvirwere zvepabonde imwe ichirapawo mundani imwe yacho inogwinyisa kunyangwe mirenje chaiyo.

Masangano anodetsera vantu kuti vagare zvakanaka vohamba vachidzidzisa vantu mashandiro anoita mitombo yechivantu pamwechete nekugaya masakani emiti veigadzira mitombo inoiswa mumabhodhlera.

Pendakarwara ndakapiwe masakani emutombo waiwawa zvekuti haa kwaingowa kumwira kuda kurarama chete. Mashatiro aiita mutombo wacho, wanga wakaoma antu woye.

Mitombo yeshe yekudhaya yakakosha inofanirw kuchengetedzwa kuitira kuti vachazouyawo vachararama kumberi vange vachiziiziwa uye vachikwanisa kuzoishandisawo mukurarama kwavo.

Mindau mwedu muno mitombo yedu yechiantu tinoyikoshesa nekuti ndiyo yakatirera zvibhedhlera zvisati zvisati zvauya.

Mumakanyi mwedu umwo tinokurudzirwa kurima mitombo yepasi chigare kuitira kubatsirika pamwe chete nekuderedza zvirwere zvakasiyana siyana.